Wannan guri ne da yake kamar da asibiti za mu iya kiran shi asibiti ta wani ɓangaren guri ne da ake ware shi ko ake keɓe shi yana kama da asibiti sosai kuma za mu iya ce ma shi ɗan ƙaramin asibiti a ware shi ko a keɓe shi ne musamman don baiwa marasa lafiya kula da shawarwari da kuma mugununnuka. Akan samu ƙwararru likitoci da malaman asibiti wanda za su ke kula da marasa lafiya Sannan kuma suke ba su magani. Wannan guri ana sumun sa ne a asibitin ko kusa da asibiti wani lokacin sukan kwantar da marasa lafiya so mutane da dama sukan kiran wannan wuri da asibiti, amma ba asibiti ba ne kai tsaye ko da yake mafi rinjaye za a iya cewa asibiti saboda su ma suna ba da shawarwari a marasa lafiya wanda aikin likita ya ba da shawara ga mara lafiya kuma ya ba shi magani. Matuƙar za su yi wannan aiki to su ma za mu iya kira ce musu asibiti. So wannan guri an ware shi ne saboda ba da shawarwari da kuma maganinnuka a ga marasa lafiya. Aka ware wannan wuri shi ake kira da clinic.

Cutar sanyi ko muce sanyi yayin da gari ya tashi da hazo ana iska rana yaƙi ya fito ko kuma rana ya fito ba haske sosai, akan tashi gari da hazo sosai ko a ke iska to wannan sanyi sanyi yakan haifar da ƙananan cututtuka kamar haka. Yawanci shi yake janyo matsanancin ciwon kai za ka ji kanka yana ciwo wani lokacin ɓari guda wani lokacin kuma dukkanin ɓangarorin kanka yarinka ciwo sosai. A Wani lokaci shi yake janyi mura, akwai cutar mura wandda take toshe maka hanyan nunfashinka kayita ƙoƙarin jan nunfashi sai dai ka ja nunfashi daga baki zaka ke wani lokaci ya toshe maka hancinka guda ɗaya ko ya sake wannan ɗayan ya kama ɗaya, ko kuma ya toshe su duka biyun saidai kayita atishawa ko kake yawan pace majina ya sama mura, ciwon kai wani lokaci ma har ya samaka zazzaɓi, kaji zazzaɓi na ɗan wani ƙaramin lokaci ya kamaka, saidai shi wannan sanyi ba ya jimawa a jikin mutum ciwo ne wanda yake ɗaukan lokaci ƙalilan kwana ɗaya, biyu, uku zuwa huɗu wani lokacin ko ba ya wuce sa’a ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar zuwa yini ɗaya ya tafi.

A wasu daga ciki ko kaɗan daga cikin masalolin da ake fuskanta ko aka samu a gurin mace mɛ ɗauke da juna niyu su ne matsala mahaifa wani lokacin ta ji mahaifanta yana mata ciwo ko kuma yaron da ya girma yaron da ya girma bai fito ba ana shirin haifan shi a samu wannan yaron yakan yuwa ɗan da yake cikin mahaifiyar shi ya kanjuja yakan shi ya zamanto ba a saiti ba so se an je an gyara zaman shi in an je asibiti an duba sanan akwai matsala ta ruwan mahaifa akwai wani ruwa da yake a cikin mahaifa mai yauƙi wanda yana taimaka wajen jaririn akan iya samu zubar shi ko kuma a samu zubar jini ka ga mace mai ciki mai ɗauke da juna biyu jini ya yi ta zuba ya yi ta zuba ya yi ta zuba har se an je ga asibiti ko kuma a samu ɓari wato ma’ana lokacin haihuwa be yi ba mace ta haihu yaro ya fito babu rai ya zamanto an rasa shi a yi asaran shi ko kuma ciwo na ciki ya takura mata so waɗannan matsalolin suna nan da dama akwai kuma matsala ta a sami yaro ya yi girma a inda be kamata ya girma ba a cikin mahaifa wato gefen mahaifa yaro ya girma a gefen mahaifa amadadin ya girma a mahaifa se ya girma a gefen mahaifa a inda be dace ba.

Gabatar da gagaruman taro wanda al'umma da ke zaune a yanki guda ko gari guda ko al'umma da ke zaune a jiha guda ko al'umma da ke zaune a yanki ɗaya na cikin wani gari za su yi domin wayar dakan mutane don su guji ko su bar yin wani abu wanda yake da illa arayuwa suko yake cutar dasu misali idon akace a cikin muhalli da mutane suke zaune wadda akwai al'uuma da yawa an samu ɓarkar wata cuta wadda take saurin kamuwa kuma tana ajalin yara da yawa mahunkunta cikin al'umma ko jagorori wanda suka gabatar da wannan taro za su yi sanan su bada shawarwari ga iyaye mata da maza da kuma yara da samari da kuma janyo hankalinsu da yadda za su yi tsafta da yadda za su kula da mu'amalar da ke tsakaninsu gurin guje ma wannan cuta da ta kamuwa da wannan cuta wannan shi ake kira da haɗin kai da kuma gudumawar da mutane mutane da ke cikin al'uma za su bayar don a gudu tare a tsira tare.

Gudummawad da al’umma da ta bayar domin a temaka a sami ingantacciyar lahiya na ƙwaƙwalwa da kuma lafiyar jiki. Idan aka ce al’umma, ana nufin mutun sama da ɗaya, mutun sama da biyu, mutane sama da uku, mutane dama da huɗu, mutane masu yawa wadda suke zaune a yanki guda, gida ɗaya, biyu, uku, huɗu, gidaje da dama, unguwa gabakiɗayansu ana kiran su al’umma. “So” wannan al’ummar, idan sika haɗa kai za su iya yaƙar abubuwa da dama. Ba yadda za a yi a sami cigaba a guri, se al’ummar gurin suna da haɗin-kai da kuma ƙarfin ziminci. Idan akwai haɗin-kai, ze kasance, i;dam; m; likitoci ko malaman asibiti sika ba da shawara, sika ce ga yadda za a yi, to mahukunta wannan yanki da ke zaune a cikin al’umma, akwai mahukunta akwai wakilai da kuma magabata. Suna da hakkin si yi magana a naƙasa da su, su da a samu bin doka, ba za kuma a samu bin doka ba se da haɗin-kai. ‘So”, ta wannan hanyar mahukunta da su kafa dokoki da kuma ba da shawarwari a mutanen da ke zaune da su. Ga yadda za si yi, ga yadda da si yi domin guje ma kamuwa da cuta domin kuma samun lafiya.

Abinci me gina jiki shi ne ilimin nazarin abinci da yadda yaƙe shafan lafiya da habakar jiki. Abubuwan gina jiki su ne abubuwan da ke samu a cikin abinci wadda muke ci na yau da kulum wanda jikin mu ke amfani da su wadda jikinmu ke amfani da su don girma, hayayfa, da kuma tsira daga kamuwa daga cututtuka meye ya sa ko me ya sa ake amfani da abinci me gina jiki, abin da ya sa ake so ana cin abinci me gina jiki saboda mahinmancinsa taɓangaren samun lafiyan da jiki da ci gaban jiki. Kyakayawan abinci me gina jiki yana da alaka da ingatattaciyar lafiyatr jarirai, yara ƙanana, mata maza har da ma mata masu juna biyu wato mata masu ciki. Domin shi abinci me gina jiki shi ne mafi aminci ga mace me ciki da ke ɗauke da juna biyu, rashin cin abinci da ya dace ko wadda a cikin shi babu sinadarai masu inganci yakansa a haifi yaro da ke ɗauke da cuta go jinya wanda cin abinci me gina jiki da kuma ya dace yana sa a haifi yaro cikin ƙoshin lafiya kuma ya tashi babu cututtukan dake damun shi ko addabar rayuwan shi.

cin abinci mai gina jiki domin samun ingantacciyar lafiya a rayuwa abincin da muke ci a rana na yau da kullum yana haifar mana da babban banbanci ga lafiyar mu waɗannan abinci sun haɗa da duk wani nau’in abinci da muke ci irin su kayan marmari kayan itatuwa na da kyau mu kula da kayan abinci da kalan abincin da muke ci ingantacce domin samun ingantacciyar lafiya da kuma fa’ida a gefe guda kuma rashin cin wannan abinci mai gina jiki yana haifar da damuwa ga lafiya fushi yana kuma ƙara haɗarin kamuwa da matsalolin kiwon lafiya kaman su ƙiba lalata haƙori da kuma hawan jini da dai sauran su kaɗan daga cikin fa’idojin cin abinci masu gina jiki cin abinci mai gina jiki yana sa mutum yayi nauyi na biyu kariya daga yawan cututtuka da ke canza rayuwa kamar hawan jini ciwon sukari cin abinci mai gina jiki yana sa mutum ya zama yana da lafiyar ƙwaƙwalwa so sai ƙwaƙwalwar sa ta riƙa aiki yadda ya dace yana ƙara ƙarfafa garkuwa garkuwan jikin ɗan adam ta yadda shi wannan garkuwan shi ke yaƙi da ƙananan cututtuka cin abinci mai kyau yana taimaka mishi wurin yaki da ƙananan cututtuka wanda mutum ke kamuwa da shi

Kalan, ko irin abincin da ya dace, a ce mace mai ɗauke da juna biyu, ke ci. Adadin, da kuma kalar abincin da ya dace mace mai ɗauke da ciki, tun daga samun cikin, har zuwa lokacin da za ta haifi wannan jariri. Akwai abinci masu gina jiki wanda ya dace ta fi mai da hankali a kai, tana cin su domin samun, ko kasancewarta cikin ƙoshin lafiya, da kuma jaririn da ke cikin cikinta. Kamar yadda muka sani, mata masu juna biyu, akwai irin abinci, da ya dace su yawaita ci domin samun ingantaccen lafiya da ta jariransu. Yana da kyau, mace mai ɗauke da juna biyu, ta rinƙa cin abinci masu gina jiki kamar haka: kamar irin su nama, madara, kifi, da ƙwai. A layin kuma kayan itatuwa, kuke samun tufa, ayaba, lemon zaƙi da su karas da dai sauransu. A lokacin da mace ke ɗauke da juna biyu, lokacin ne take cikin matuƙar taka-tsantsan, domin gudun samun kamuwa daga cututtuka wadda sukan kama jarirai. Cututtukan da sukan kama jaririn da ke ciki. Cin abinci mai inganci, yana da matuƙar tasiri sosai wajen hana kamuwa ga wannan cutar.

hanyan da ake amfani da allura domin ɗaukan jini daga jijiya yawanci don gwaji a ɗakin gwaje gwaje a asibiti ana yin shi ne domin cirewa ko ƙarawa jajayen jini daga cikin jini don magance cututtukar jini mafi yawan lokuta likitoci sukan ɗaure hannun mutum ne sannan su samo allura su ja jini daga cikin jijiya likitoci suna amfani da wannan hanya ne musamman idan mutum ba shi da lafiya akan ja jini daga jikinsa daga jijiya a kai ɗakin gwaje gwajen jini domin a gano abunda ke ɗauke a cikin jini ko kuma gane kalan cutar dake a cikin jini domin ɗaura shi a kan magani wanda ya dace shi dai wannan hanya shi ne hanya mafi sauƙi na jan jini daga cikin jijiya domin a kai ɗakin gwaje gwaje sannan a gano me yake dauke a cikin jini a sa mutum a hanya da ta dace na magani ko kuma gwaje gwaje da ake yi a cikin asibiti

Cutar shan-inna, cutace da take jirkita ko nakasa yara yan ƙasa da yan shekara biyar yayi ƙasa. Cuta ce wadda mafi akasari takan kama yara, daga shekara biyar yayi ƙasa, ana yin rigakafin cutar shan-inna, ta hanyar allurar rigakafin cutar shan-inna. Wadda ake yin shi sau da yawa akan bi gida-gida domin ganin kowani yaro anyi masa wannan rigakafi na cutar shan-inna, domin gujin kamuwa da ita. Idan an samu isassun mutane acikin al’umma, sun samu rigakafi, hakan zai sa a samu hanya mafi sauƙi wajen kawar da kamuwa daga wannan cuta na shan-inna. kuma cutar, za a samu nasara gurin kashe wannan cutar, dole ne a kiyaye, dole a kiyaye sannan a ɗauki manyan matakai na rigakafi, domin dakatar da watsuwar wannan cutar da kuma ɓarkewar ta. Haƙiƙa wannan cutar tana da matuƙar barazana ga lafiyar yara ƙanana, ’yan ƙasa da shekara biyar. Sannan wannan cuta anayin rigakafin ta, domin, anayin wannan rigakafin cutar ne domin samun sauƙi da kuma ɓarkewar ta a cikin al’umma.

Ta yaya zamu kare kan mu daga kamuwa da cututtuka a cikin asibitocin mu, kowa ya san asibiti anan ake ajiye majinyata domin a rinƙa kulawa da su saboda su samu sauƙi a basu kulawa ta musamman idan basu da lafiya zamu kare kan mu daga kamuwa da cututtuka a asibiti ta hanyar tsaftace da kuma amfani da kayan aiki yadda ya dace, idan muhallin mu kullum ya zamanto a tsaftace zamu samu kariya daga kamuwa da cututtuka likitoci za suyi amfani da kayan aiki domin gudun ɗaukan cuta daga jikin mara lafiya, misali likita bazai taɓa jikin mara lafiya ba sai ya sa safar hannu, domin gudun kamuwa daga cuta duk wani auduga bandeji sirinji ko allura wadda aka gama amfani da su, yana da kyau a ɗauke su a ƙayyade su wato a ware su guri guda domin kar abar kowa ya taɓa a ɗauke su a je a zuba a cikin kwandon shara, domin a zubda su saboda kamuwa daga cututtuka sannan ake wanke ko share muhallin asibiti, kullum na duniya wannan ma zai taimaka wurin kare kamuwa daga cuta acikin asibitocin mu.

Yawan zuwa gun likita a kai a kai, domin duba lafiyar haƙara, yawan duba lafija haƙora yana taimakawa ƙwarai da gaske gurin gano ƙananan cututtuka ko manya wanda yake addaban haƙorin mutum. Yana da kyau mutum yake yawan zuwa gun likita domin yana duba masa haƙora bayan wani lokaci. Misali misali bayan wata shida ko bayan wata uku, ko bayan wata biyu ya danganta. Likita likitan haƙori shi zai tabbatar maka yaushe za ka dawo ziyara dangane da, ya danganta da yanayin lafiyar haƙorinka. A wani ɓangare wasu sukan yi a kai a kai, domin samun salama da kuma tabbatar da ingantaccen lafiyar haƙwara. Duba haƙwara a kai a kai yana sa a sami lafiyar haƙori a kuma samu kariya daga cututtuka dake addaba ko kama haƙorin mutum. Sannan haƙo ana yana taimaka mai ƙwarai da gaske wurin samun lafiyayyan haƙwara a bakin ɗan adam.

Samun bacci mai tsafta. Amfanin sa da kuma hanyoyin da za a bi a kwatanta domin a samu bacci mai tsafta. Bacci dai wani abu ne wanda mutum yake buƙata a kowane awa ashirin da huɗu ya yi domin samun lafiya ga jiki da kuma natsuwar ƙwaƙwalwa ta ɗan Adam. Samun bacci mai natsuwa yana da kyau, barci mai kyau yana da matuƙar muhimmanci domin samun lafiyar jiki da kuma ƙwaƙwalwa. Hanyoyin da za ka bi domin ka samun bacci mai natsuwa da tsafta a tattare da kai ya haɗa da dukkanin al'amuranka na yau da kullun. Wanda ya kamata a ce mutum yana samun bacci na awa bakwai zuwa takwas a kullum, sannan yayin da mutum ya zo zai kwanta bacci idan akwai duk wani abu da ke amfani da wutan nefa ko wani inji ya kashe domin ya samu natsuwa a cikin ransa. Ka tabbatar ka samu muhalli mai kyau na yin bacci shi ma zai taimaka ma ka ƙwarai da gaske wajen samun natsuwa sannan ka ke yawan excersise, ka ke yawan motsa jiki a wasu lokutan, shima zai taimaka maka ƙwarai da gaske gurin samun natsuwa a cikin baccin ka. 1:49.

Samun bacci me tsafta da tsari da kuma bacci da ze baka salama da kuma bacci da ze baka salama a cikin kwakwalwanka da lafiyar jikinka ka sabatra da kwakwal wanka da samun bacci me kyau me tsari yadda ba ze sa kai bacci da tunani ko fargaban wani abu ba, yayin da ka zo kwanciya bacci yana da kyau ka cire duk wani tunani ko wani ɓacin rai ko wani tunanin wani abu wanda wani yayi maka kariƙe kowa a kanka ka kwanta babu tunanin wani ko wani a ranka ko tunanin wata ko tunanin wata cutta wanda wani aim aka abun da ka riƙe a cikin ranka tun kafunka bacci yana iya bin ka har zuga mafarƙinka yakan saka samu bacci mara jin daɗi ka samu baccin da ba ka gamsu da shi ba, amma idan har ka kwanta babu komai a cikin kwakwalwanka ba ka ba ka ɗauko ba saƙe-saƙe ba tunanin wani abu babu komai a cikin ranka za ka yi bacci me natsuwa me tsari kuma me tsafta, sannan ka ji daɗin baccin nan.

tsaftar zamanta kewa da tsaftar muhalli da: fari tsafta wani abune da yake da kyau mukula dashi a cikin zamanta kewan mu da al umma da kuma zamanta kewan mu da muhalli tsafta wani abune wanda yake da matukar mahimmanci gurin taimaka mana mukare kanmu daga kamuwa da cututtuka a koda yaushe idan mun kasance cikin tsafta wannan zai bamu da mu kare kanmu daga kamuwa da cututtuka tsafta a cikin muhalli na nufin tsafta a cikin zamanta kewan ka da al umma na yau da kullum yana nufin koKarin hadin guiwa dan kawo Karin lafiya da rigakafin kamuwa da cututtuka ga mutanen dake zaune a yanki daya tsaftar al umma shine tushen cigaban zamanta kewan su tsafta wadda akeso mutun yayi a yayin mu’amala da mutane da kuma muhallin da yake zaune sun hada da tsaftace wanke hannu da sabulu da kuma ruwa mai kyau mutun zamanto ya wanke hannunshi tsaftace jiki ya hada da goge hakora da kuma tufafi da mutun yake sawa sai kuma tsaftace muhalli wanda yana nufin ka share muhallin ka idan yayi datti karka bar kura domin gudun kamuwa daga cututtuka

Dabarun kawar da damuwa daga cikin rai a ma’aikata a ma’aikatan ujula masu bada agajin gaggawa wanda ake samun su asibiti ko ma’aikata ko kuma gurin kasuwa. Da farko waɗannan su ne ma’aikata wanda suke bada mahimmanci a ayyuka kuma suna cikin haɗari na kamuwa da cututuka kamar ma’aikatan kiwon lafiya masu bada agajin gaggawa, jami’an kamfani, masu aikin sufuri. A duk lokacin da mutum ya kasance yana wani aiki irin wannan kuma ya sa damuwa a cikın ranshi za a iya samun matsala a ɓangaren aikin da yike yi. Hanyan da za abi wurin kawar da wa’innan damuwa sun haɗa da:- dabarun taimako na jiki, na nufin motsa jiki a kada yaushe ka damu da jikinka wannan karai da gaske zai taimaka maka wurin kawar da damuwa a cikin ranka. Samun salama a cikin rai, kar ka riƙe kowa a cikin ranka ya kasance daga kai sai rayuwanka ba kai ba tunawa da baƙin ciki ko takaicin abun da wani yema. Ka zama me farin ciki ko fara’a a fuska, ka dena yawan ɓata rai ka dena yawan tunani hakan zai sa samun salama a cikin ranka ta yadda zai baka gudummuwa na musamman gurin kawar da damuwa a cikin ranka da kuma ɓacin rai.s

Ya yin da wani cuta ya barke a duniya wani cuta wadda ba a san dashi ba ko wani cuta wadda yake sabon zuwa ne ko wani iftila’in cuta ya barke a tsakanin al’umman duniya. Akwai tserece tserece da ake ko hanyoyi da ake bi domin gujewa daga kamuwa da wannan cutan. Wadannan hanyoyi sun haɗaƙ da binciken da likitoci za su yi a asibiti na fari domin gano wani kalan magani ya kamata ayi amfani dashi akan wannan cutan? Abu na biyu ya yin da aka samu maganin wannan cutar mutane ya kasance suna bin dokokin maganin da kuma hanyar da zasu gujema kamuwaƙ a wannan cutan. Wannan cuta na kobid nitin cuta ce wacce ta ɓarke a duniya sannan daga cikin maganin magunguna da shawarwari da aka bayar ga al’umma shi ne mutum ya kasance an samu tazara ya yin da mutum yike tsaye kusa da wani, wato idan mutum ya tsaya a wuri wani ya kasance daga gefenshi ba a so a haɗa numfashi ko ayi taraiya sannan ana wanke hannu da soso ana wanke hannu da ruwa da sabulu a ya yin da za’a ci abincin domin gujema daukan cututuka kalan wa’innan.

Kimiyar sanin yadda zaka motsa jikinka da kuma a koyar da kanka hanyoyin da ya dace ace kana motsa jikinka. Yana da kyau mutum yasan irin motsa jiki da yake yi a rayuwa ba wai iya ka kaje kai ta motsa jiki baka san wani iri kaima kake yi ba, a’a akwai ilimi mai zaman kan shi ingantace wanda masana kimiya da fasaha suka samar dashi domun, kasan hanyar da zaka bi kake motsa jikinka sabida wani lokaci idan ka zo kai tsaye ka zo ka motsa jikinka zaka ji gwiwanka ko bayan cinyanka jikin namanka yana maka ciwo to akwai hanyan da ya dace kabi wajen motsa jiki. Anan ana magana ne akan ilimin sanin hanyar da zaka bi ka motsa jikinka da kuma bada horarwa a gurin motsa jikin, da kayayyaki da za kai amfani da su gurin bada horarwa na motsa jiki wadda zaka yi. Wannan shi ne fahimtana a wannan layin, na kuskura fahimta ai min afuwa don ban fahimci wannan din sosai ba.

Cutace wadda yawanci ana samun wannan cuta ta hanyan shan ruwa, sannan wannan cuta yakan sa mutum yeta gudawa. Ya yin da mutum yake gudawa ko ye bayan gari a fili, a ba a bayan gida, ko ban ɗaki akasin inda mutane suke zuwa suyi bayan gari. Idan mutum ye bayan gari a fili ya yin da ruwa ya zo shi ya sauka a kai, ya ɗebi wannan kwayan cutan ye cikin gari dashi, idan mutanen ƙauye ko wadda suke da alaƙa da wannan wurin suka taɓa wannan ruwa ko suka ɗeba sukai amfani dashi sukan kamu da wannan cutar. Wannan cutan dai, cuta ce wadda take sauya rayuwa kuma take kawo wahalhalu da dama ga mutane idan sun kamu da ita. Ana ɗiban wannan cuta ta hanyoyi da dama kamar haka: Na fari idan mutum ya zauna ye bayan gari a inda bai dace ba ko mutane musu ɗiban ruwa se su ɗibi wannan ruwan, ko kwari, gudaje idan sun zauna akan bayan garin da mutum ya yi suka ci abinci idan sun tashi za su ɗauki wannan cutar daga guri sukai shi wani guri, su. Kudaje suna taimakawa sosai wurin yada wannan cutan. Yana da kyau mu kula da muhali, mu tsaftace muhalinmu domin kare kanmu daga wannan cuta, wadda idan ta kama mutum takan sa mishi yeta gudawa, sannan tana da haɗari sosai ga lafiyanmu.

Kasancewar yara cikin koshin lafiya da kuma hali ingantacce nagartacce hali na gari a matsayinka na uba yana da ƙyau ka kula da lafiyar ɗanka da kuma lokacin da fahimci yanayin walwalan shi ya canja ko ba shi da Lafiya ya zama wajibi a kanka ko kuma wajibi a kanki ko mahaifiya dawainiya ce da a zama wajibi ka nema mishi magani domin ka ba da gudunmawa domin cire shi daga halin da yake ciki yana da ƙyau a matsayinmu na iyaye mu kula da lafiyar 'ya'yanmu. Duk lokacin da yaro yake fama da wata cuta ko lalura ko ya samu wani accident ya zama dole mu tabbatar yana cikin ƙoshin lafiya domin samun ingantaccen rayuwa. Hali na gari, hali na gari hali wani abu ne wanda yaro ya tashi da shi sannan kuma a gida yake koya yana da ƙyau ka ba da gudunmawa a na hurar da ɗanka ka ba shi tarbiya na gari ta yadda zai yi alaƙa da mutanen dake cikin garin da wadansu abokan shi da duk inda ya shiga ya kasance yaro ne mai tarbiya ya zamanto yana girmama mutane na gaba da shi wanda suka girme shi ya zamanto ba shi da raina mutane na gaba da shi ya zamanto yaro mai tarbiya.

Akwai wani lokaci da wani abu yakan faruwa da jikin ɗan Adam. Za ka ji jikinka ya zamo babu kuzari yawanci wannan abu yana faruwa ne a jikin mutum sannan yana ɗaukar daga sa'o'i ɗaya har biyu uku, zuwa kwana ɗaya biyu uku yake wucewa. A jikinka abun da za ka ji shi ne kanka yana ciwo wani lokacin ciwon kai ɓangare guda wani lokacin kuma za ka ji ciwon kai duka ɓangarorin. Za ka ji jikinka ya ɗauki zafi jikin ɗan Adam yakan ɗauka zafi sosai sannan za ka ji kasala da lalaci sannan za ka ji kana son ganin haske ko wani abu mai ƙara haka ko ba ka son jinsu za ka riƙa jin jiri da hajijiya za ka ji kake yawan hamma sannan za ka iya yin amai a kai a kai daga karshe dai jikinka zai zamanto kasala ta riƙe ka za ka zamo ba kwarin gwuiwa jikinka babu karsashi kanka yana ciwo ɓari guda ko kuma duka ɓari guda biyu wannan shi ne abun da ke faruwa jikin mutum idan ya kamu da wannan cuta.

Wannan wani roba ne me ɗan tsayi da ɗan kauri a wanda likitoci ko ma'aikatan asibiti suke amfani da shi asa a gaban mace zuwa cikin mahaifanta domin samun kariya da ɗaukan ciki, domin taƙaita al'umma. wannan hanya ce wanda wasu suke amfani da su, wannan wata hanya ce wanda mutane ko wasu al’umma suke amfani da su domin samun kariya da ɗaukan ciki ko hana mace samunka ciki, amma wannan hanya ba ta da faida sosai ba'a ciki amfani da ita ba. wannana hanya ce da akan samu wannan abu wadda ba shi da cutarwa ga lafiya, bare gur jini ko ya yanki jikin mahaifa ko gaban mace ba da za a sa domin samun kariya da ɗaukan ciki. Wannan hanya ce da taƙaita yawan haihuwa kamar likitoci suke alhakin aikata wannan yin wannan aikin ko kuma malaman asibiti su suke da alhakin yin wannan aikin.

Hanyan ko wata hanyar da ake bi domin taƙaita yawan al'umma ko kuma hanyar da mutum magidanci maigida da matar shi suke yi wanda za su zauna su yanke shawara sannan su yarda da wannan ƙuduri samun yara matsagaita. Wannan hanya yara tana da tasiri sosai wurin rage ko tsara yadda gidanka zai kasance. Misali kai maigida ne kuma hanyoyin samunka kaɗan ne ba ka son yara yara da yawa so akan bi wasu hanyoyi, hanyoyin nan suna da yawwa akwai na allura da ake yi akwai na ƙwaya da ake yi sannan akwai gun kusantar iyali a daidai lokacin da za ta iya samun ciki. So waɗannan hanyoyin suna da yawa a gundarin zance shi ne hanya da ake bi ka yi tsari a rayuwarka domin guje ma samun yara da yawa wanda kasan ba za ka iya ɗaukar ɗawainiyarsu ba. Wannan shi ne fahimtar kusan al'umma gaba ɗaya akan shi wannan batu da ake tattaunawa za ka bi wannan hanya ne ta hanyar shan magani ta hanyar daina kusantar iyalinka a lokacin da za ta iya ɗaukar ciki ko wasu allurai domin taƙaita yaran da kake son ka haifa

Hanya da za a bi wanda gwamnati na tarayya ko gwamnatin jiha ko gwamnatin ƙaraman hukuma ko kuma masu iko a gari ko dai al’ummar anguwa ko yanki, hanyan da suke bi domin haɓaka ko bunƙasa ko kulawa da lafiyan al’umma, abin da ake nufi a nan shi ne ya kasance wannan gwamnatin ya kasance wannan al’umman sun sama goyan bayan waɗanda suke ba su kula lokacin da suke neman agaji. Hanyoyin da za abi domin samun kariya daga cututtuka da ze yaɗu a tsakanin al’umma, idan har aka kula da hanyan samun kariya daga cikin al’umma, so za a samu lafiya sannan wannan al’umman za ta kasance cuta ba zai yawo a cikinta ba. Amman dai hanyan da za a bi a cikin al’umma domin ganin cewa wayanda suke raye a al’umma guda ko yanki ɗaya suna cikin ƙoshin lafiya babu barazanan kamuwa da cututtuka, sabi da shi cuta in yana jikin waninka na gefenka ko makwafcinka, zai iya tashi ya dawo jikinka. Idan aka bada haɗin gwiwa daga gwamnati da kuma al’umma aka yaƙi wannan cutan ba zai sama daman tashi daga jikin ɗaya ya koma ɗaya ba, sannan za a yaƙi jikin wanda yake a matsayin mara lafiya, shi ma zai sami sauƙi.

Bambanci tsakanin cuta game duniya da kuma cuta da ake samu guri guda ko na ɗan takaitaccen guri guda alal misali a shekara 2019 ne aka samu ɓarkewar wata cuta wanda ta shafi kasashe da yawa cutar ana daukar ta ta hanyar iska. Dalilin wannan cuta Duniya gaba ɗaya ta jijjiga tattalin arzikin ƙasashe ya girgiza. Wannan cuta dai ta yi yawo a ƙasashe sosai ita ce covid-19. In shi ake kira cuta wanda takan tashi daga ƙasa zuwa ƙasa ta yi yawo a tsakankanin ƙasashen duniya da dama. Ita kuma ta biyu wannan cuta ce wanda akan same ta a ɗan takaitaccen guri da ba shi da girma. Misali ko ƙasa guda ɗaya suna fama da wata cuta wanda wannan cutar bai yi yawo a ko'ina ba ko kuma sassan duniya da yawa ba. Alal misali a nan yankin Afrika ko Nijeriya ta cutar cizon sauro amma a yankin turawa ba za ka samun wannan cutar ba wannan ba za mu kira shi cutar game duniya ba saboda ba samu a yankinmu.

kananun halittu ko kwari wadda suke tashi daga wuri zuwa wuri wadda suke yada cuta a tsakanin al umma wadannan kwari sun hada da sauro kudaje tsutsaye da duk wani kwaro da zai tashi daga wuri zuwa wuri ko wadda zai zauna ajikin dan adam mutum da nufin yaci abinci misali sauro yana haifar da zazzabin cizon sauro yayin da ya zauna a jikin mutum da nufin yaci abinci idan ya zauna ajikin mutun ya chijeshi yakan zubamishi jinin da yake a jikin shi idan kuma shi wannan mutum dama yana dauke da wannan cuta to zai deba wannan cuta ya tashi yaje kan wani mutun na gaba ya chijeshi sannan ya sake zuba mishi wannan kwayan cutan so wa dannan sune dabbobi kananu kwari wanda suke daukan cuta daga guri zuwa guri suna yada cututtuka irrin su amai da gudawa da cutan chizon sauro da dai sauran su wadannan suna yadawa a tsakanin al umma magana ta gaskiya kenan wadannan suna cutar da al umma

Rigakafin tarin-fuka. BCG wani rigakafi ne da ake ma yara yawancin daga shekara ɗaya zuwa shekara goma sha. Ana yi wannan rigakafi ne domin gujewa ko samun kariya ko kuma neman tsari daga kamuwa da cutar tarin-fuka. Akwai wani tari ana kiran shi tarin-fuka, tari ne wanda idan mutum yana yi har yakan yi tari jini ya fito, wannan tari yana da matuƙar haɗari ga lafiyar ɗan-adam, yayin da ya kama ka, kakan ji, yayid da ya kama ka kakan ji jikinka ba daɗi, sannan kana bugawa zuciyarka tana zafi. So wannan rigakafi ne wanda ake ba da shi a yara ƙanana daga shekara ɗaya zuwa shekara goma sha, sabida in sun tashi Allah subuhanahu wata ala ya kiyaye su daga kamuwa da wannan cuta ta tarin-fuka. Wato wannan cuta na tari-fuka ba kamar tari bane wanda muka sani, tari ce amma mai haɗari, tana barazana da rayuwar ɗan-adam sosai, shiyasa yawacin ko asibitin daga yankin inda muke, idan mutum yaje za ka ga an rubuta maka cewa masu tarin-fuka ana ba su magani kyauta, saboda cutar tana matuƙar ba da wahala a ‘yan-adam.

Cutar ebola, wata cut ace wadda aka same ta a Afirka. Wannan cuta, cuta ce wadda ake samun ta daga hanyoyi da yawa. A; an sami wanna cuta a ƙasar Kongo a shekara ta alib dubu ɗaya da ɗari tara da saba’in da shida. Wannan cuta, ana kamuwa da ita ta hanyar ‘ya’yan itatuwa, dabbobin da ke cikin jeji irin su jamage, ƃeran jeji da kuma goggon biri. Wanna cuta idan ta kama mutum, mutum yakan yi aman jinni, sannan wannan cut ace me saurin kama mutun, tana tashi daga jikin ɗan adam zuwa wani ɗan adam. Takan tashi, tana kuma saurin kamuwa daga jikin wani zuwa wani. Wannan cut ace me mutiƙar haɗari, sannan kuma akwai hanyoyin da ake bi domin guje ma kamuwa daga wanna cutar. Duk yayin da aka ce wani mutum ɗan adam ya kamu da wannan cutar, yana da kyau a; a bashi kulawa na musamman, sanna idan akwai asibiti, a nemi agajin likitoci cikin gaggawa a ɗauke shi. Sannan, a dena kusantar wannan mutun in kai ba likita ba. Ba a taƃa mai cutar nan da hannu idan ba likita ba, sannan shi kan shi likita idan ze taƃa wannan me cutan, ya kamata ya sa safar hannu, domin gudun kamuwa daga kariya, ana samun cuta ne; asali an same shi; zai je daga; yanbagun cikin jeji, amma yanzu ya kasance, cut ace na duniya, me barazana, sannan kuma yana da mutuƙar haɗari ga lafiyar al’umma. Wannan cuta de an same ta ne a Afirka, an same ta a ƙasar Kongo a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba’in da shida aka fara samun wannan cuta.

Yadda za ka yi da amfani, da igiya, wadda likitoci suke amfani da shi, domin ɗaure hannun mutum marar lafiya, a yayid da za ka ɗauki jini daga jikin shi, ko kuma za ka mishi allurar da ke kan jijiya. A ɗaure saman hannun mutum, idan ka sa igiya ka ɗaure, ze ba ka daman samin jijiyash shi ta tashi. Wannan ɗaurewa shi ne dabaran jijiyan mutum ze taso, ta yadda za ka samu kan jijiyan da za ka yi allura ko kuma ka ɗauki jini. A likitoci, sukan sami igiya, wadda asali wannan igiya, shi suke amfani da shi, a; su ɗaure, a; saman hanun mutum Mafi akasari sukan ɗaure saman gwiwar hanun mutun ne, idan sun sami dai i; igiyan nan, sun ɗaure sun ja “so” wannan ɗaurin sukan yi shi ne zarge, ta yanda in an zo warewa ba za a sha wahala ba. ‘So” a wannan lokaci, bayan ka ɗaure shi ne, za ka duba jijiya za ka ga dika sun taso, se ka duba ka ga jijiyar da ya dace ka ɗauki jini a jiki, ko kuma ka yi allura. “So” a wannan lokacin ne za ka soka alluranka, da nufin ka janyo jini ko kuma ka yi alluran cikin jini wanda ake a kan jijiya. “So”, bayan ka yi alluran nan ka gama, za ka kama bakin igiyan nan ka ware, da ma asali ana yin shi zarge ne, yanda in ka zo kwancewa ba ze ba ka wahala ba, se ka ware, shikenan, ba tare da mutun ya sha wahala ko ya ji zafi sosai ba.

a dukkanin aikin likitanci koh abinda ya shafi kiwon lafiya um a kwai abubun da ake kira na korun ta kwana wannan abun ana akanyi anfani da wani abu a madadin wani abu a wannan guri shine yanda zaka amfani da wani igiya koh tsumma koh wani kyelle da kake dashi yayin da aka samu wani aksiden yayin da aka samu wani hatsari nike nufi yayin da aka samu wani hatsari ta yadda zaka daure dan kar jini ya zuba kafin a dauki mara lafiya zuwa asibiti a kan yi anfani da dan kwali koh lahurje na ma jikin wando in kaga dama zaka iya cirewa koh wani igiya wanda idan ka daure ba wayaba wanda idan ka daure mutun mara lafiyan nan ba zai ji ciwo ba sannan in ka tashi daure wa ka tabbatar ka janye kayan da yake wannan guri ka daure sannan in ka tashi daure wa zarge zaka yi ba daure kai tsaye zakai ba yanda idan anje kwance wannan zargen abu ba zai bada wahala ba so idan babu wani igiya a kusa da kai koh jikin kayanka zaka iya jago wani tsumma koh wani igiya domin ceto rayuwan wannan mara lafiyan sai a daure shine sakamokon ba aje ga asibiti an samu kayan aiki ba zaa ayi anfani da wannan igiya koh tsumma a daure a samu a ceci rayuwan shi.

yadda za ka sa allura da ake yi na kan jijiya a cikin cannular wannan hanya tana da matuƙar muhimmanci sosai da fari abun da za ka yi shi ne za ka ɗauko igiya da ake ɗaure hannun mutum sabida jijiya su taso ko da yake kafin ka ɗauko kafin ka je ya kamata ka samo audiga in akwai hydrogen in akwai ruwan hydrogen a kusa ka sa a ciki ka goga ka wanke dattin da yake wurin da za ka sa allura idan ka tabbatar ka wanke wannan hannun mara lafiyar ta zama ba datti sai ka ɗaure daga sama idan ka ɗaure daga sama wannan jijijyar da ya ta sa to idan ka zo saka allura ka tabbatar idan ka saka a kan jijiya ka tabbatar jini ya biyo bayan to idan ka ga jini ya biyo bayan ya shigo cikin wannan cannular to ka samu tabbacin cewa ka yi a dai dai kenan idan kuma jini bai biyo ba to ba ka samu kan jijiyan inda ya da ce ba sai ka sake dubawa don ka gyara yauwa a taƙaice wannan shine bayanin yadda ake sa allura da ake yi a kan jijiya a cikin cannular wannan shine hanya mafi sauƙi kuma yana da kyau mutum ya kula

Fasahar da ake amfani da ita wurin yin allura mafi girma a hannu so da fari yana da kyau ka goggoge hannu mara lafiya ka ɗauko ruwa na hydrogen ka nemo audiga da kayan aikinka, ya kasance yana kusa da kai ka goge wannan wurin fes ka tabattar a goge fes fes fes. ya zamanto babu datti a wannan wurin idan ka goge shi ya zaman to babu datti sannan se ka ɗauko alluranka se ka cire abun da yake bakin alluran idan ka tashi ana yin shi ne daga ɗan sama kaɗan ɗan saman hannu ba tsakiya ba ɗan sama kaɗan kusan kafaɗa. Amma ɗan ƙasa da kafaɗa kaɗan, sama kaɗan a nan ake wannan alluran, so za ka soka alluran ka tabbatar ya kusan shigewa gabaɗaya sannan se ka ɗauki ɓaran ka tabbatar iska ya zo, se ka matsa a hankali ka tura ruwan allura. Idan ka matsa a hankali kasa ruwan alluran sannan se ka zare, idan ka tashi zarewa se ka ɗauko um akwai audiga da za kai amfani da shi, se ka sa a wurin ka riƙa saboda jinni, um ko mara lafiyan ze taimaka maka wajen dannewa ko kuma kai kaɗan danne saboda jini kada ya dan zubo ya ɓata wurin.